Fakkii kana irraa kan nuti argaa jirru, fakkii alaabaa waanta ergaa tokkoo ibsudha. Kunis kobo kenema kan jedhamu waanta ibsudha. Alaabaa kana fayyadamuun yookiin asxaa kana fayyadamuun waanta kan biraa irraa adda baasnee beekuuf nu gargaara

Fakkii kana irratti kan nuti arginu nama kophee qulqulleessuu fi namoota kophee qulqulleeffachuuf achi taa'aniidha. Asirratti kan nuti arginu kanneen akka; bishaan itti naqatee kan jiru ittiin qulqulleessuuf kan isa fayyadu yoo ta'u, namni qulqulleessu sun immoo yookiin namni kophee qulqulleessu as jira jechuudha.

Fakkiin asirratti ilaalaa jirru fakkii mana jireenyaati. Manni jireenyaa kun man baay'ee bareedaa yoo ta'u, alaabaa Abbaa Gadaatiin faayamee halluu dibameedha. Kunis qalamni gara gidduu isaatti dibamee jiru kun halluu gurraacha, adii fi diimaa yoo ta'u, kunis alaabaa Abbaa Gadaa kan bakka bu'u jechuudha.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru fakkii aasxaati. Aasxaan kuni biiroo fayyaa Oromiyaa kan jedhu kan bakka bu’u yoo ta’u, kunis bifa akkas bareedaa ta'een, bifa onnee illee of keessatti qabateen kan ibsameedha.

Fakkii kana irratti kan nuti argaa jirru, fakkii muuziqeessaan yeroo xiyyaara bira dhaabbatee sirbaa jiru kan mul'isudha. Kunis xiyyaara bira dhaabbachuudhaan miidhaginni isaa hirkachuun ta'ee haala bareedaa ta'een kan muuziqeessaa yookiin sirbaa jiru jechuudha.

Fakkii kanarratti kan nuti argaa jirru fakkii shubbistoota uffata aadaa uffatanii shubbisaa jiranidha. Kunis muuziqaa garaagaraa ta'uu danda'a. Uffanni isaan uffataa jiran uffata aadaa Oromooti. Kunis sirba keessatti shubbisni gahee guddaa kan qabu yoo ta'u isaan kunis shubbisaa jiru.

Fakkiin asirratti argaa jirru kun fakkii miidhaginaaf gargaarudha. Innis mana keessatti iddootti bareessanii hababaa gara garaatiin akkasumas hojiilee harkaan hojjetaman gara garaa tiin faayamee jirudha. Isa qofa otoo hin taane teessoon irra taa'amu illee as keessatti argama. Kunis mana keessattis ta'ee mana alatti yeroo hojjetamu baay'ee bareeda.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru fakkii namoota yeroo ayyaana fannoo kabajan alatti bahanii gubaa gubanii kunis cubbamuu gubuu kan jedhamu kan hojjataa jiran yookiin gubaa jiranidha. Kunis amantaallee akkasumas ayyaanallee kan of keessatti qabatudha.

Fakkiin asirratti ilaalaa jirru kun fakkii kopheeti. Kopheen kun garri irrasaa gurraacha kan ta’e dha. Kopheen kun yereo gannaa illee kaawwachuuf mijataa fakkaata. Innis kophee gogaa irraa hojjetamedha.

Fakkii kana irratti kan argaa jiruu nama fuulaa isaa Muuzii dibachaa jiruu yookiin qolaa Muziitti faayadamee qaama isa bareefachuuf itti faayadamaa jiruu argina. Kunis faayiidaa Muuziin qaama keenyaaf qabu keessaa qaama keenyaa lallafisuu, barechuu akka ta'e mul'isa.

Fakkiin asirratti argaa jirru, fakkii balbii yoo ta'u, innis mana keessatti ibsaan kallattiin yeroo dhufu gama balbii kanaan akka nuuf ifu gargaara. Kanaaf asirratti kan argaa jirru, balbii ifti keessa darbu ifa dabarsaa jirudha. Kunis mana keessatti nuuf ibsa.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru atileetota yookiin fiigdota Itoophiyaati. Kunis yeroo 24ffaadhaaf fiigicha ta'udha. Isa guddaa jedhamuudhaan beekama. Kun egaa gosa ispoortii keessaa isa tokkodha.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru fakkii namoota yookiin seera raawwachiistuu biyya keenya biyya Itoophiyaa kan ibsudha. Isaanis alaabaa Itoophiyaa ol qabuudhaan biyya usaanuif seera raawwachiisuuf akka qophaa'an kan mul'isudha. Isaan kun seera raawwachiistuu jedhamu.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu fakkii kuduraalee fi muduraalee garaagaraati. Asirratti kan arginu kan argaman kan akka raafuu, ilillii dhiyeessanii jiru. Kan biraan illee raafuu gosti biraa wanti kan biraallee kuduraa fi muduraa kan jedhaman ni jiru.

Fakkii kanarraa kan arginu fakkii yeroo oduun ittiin dadarbu gama sooshaal miidiyaarratti mul'atudha. Kunis jecha afaan amaariffaatiin barreeffamee kan jiru waayee jecha namni dubbatee yookiin Iraan dubbatan wayiidha. Namni fakkiisaa arginus nama jechicha dubbate kan bakka bu'u yoo ta'u bifa kanaan ibsina.

Fakkiin asirratti argaa jirru kun fakkii dibataati. Dibata urgaa'aa yoo ta'u, qaama keenya irratti biifuudhaan kan nuti dibannudha. Kunis meeshaalee bareedinaa keessaa yookiin dibatoota bareedina eegan keessaa isa tokkodha. Doodiraantii jedhamuudhaan yoo beekamu, Doodiraantiin jecha afaan Ingiliffaarraa fudhatamee afaan Oromoo keessatti fayyadamnu ta'udha.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru yeroo gaazixeessaan oduu daddabarsaa jiru dha. Kunis oduu simbirtuu kan dabarsaa jiru yoo ta'u, oduun simbirtuu egaa yeroo murtaa'aa keessatti yookiin kallattiidhaan akkuma wanti tokko raawwateen dabarfamu dha.

Fakkii kanarratti kan nuti argaa jirru meeshaa manaa kan mukarraa hojjetame yoo ta'u, meeshaa baay'ee bareedaa akkasumas immoo wanta tartiiba irra godhannuuf iddoo kan qopheessee jiru yookiin iddoo waa tartiibaan irra goonu kan qabu yoo ta'u, akkasumas saanduqa illee ni qaba. Kunis yeroo baay'ee biiroo keessatti illee kan itti fayyadamnudha.

Fakkiin amma argaa jirru kun fakkii warqee dhaabamee jiruuti. Warqeen kun reefu olguddachaa kan jiru yoo ta'u, baallisaa daabboo tolchuuf yookaan wantoota garaagaraaf nu fayyada. Akkasumas guddatee yeroo nyaataaf gahummoo nyaata garaagaraa ta'uudhaan nu fayyada.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru obbo Getachoo Raddaati. Obbo Getachoo Raddaa kan isaan beekaman yeroo baay'ee dhimma siyaasaa keessattiidga. isaanis yeroo amma bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo tigraayiiti.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu fakkii namoota lamaa kaameeraa qabatanii dhaabbataa jiranidha. Isaan kunis kan hojjatan fakkii namootaa yookiin suura namootaa kaasuudha. Kunis hojii keessaa isa tokkodha. Kanaaf meeshaan isan of harkatti qabatan kaameeraa kan jedhamu yoo ta'u, kunis kan gargaaru fakkii yookiin suuraa kaasuudhaafidha.

Mallattoo kanarraa kan nuti arginu mallattoo nama waanta miidhaginaaf ta'u qabattee dhaabattudha. Kunis beeksisuudhaaf kan isheen gargaaramaa jirtu yoo ta'u, inni isheen baattee jirtu dibata qaama keenyaaf ta'udha. Innis bareechuudhaaf, qulqulleessuudhaaf akkasumas illee lallaaffisuudhaaf kan gargaaru Keeraavii jedhama.

Fakii kana irratti kan arginu fakii kompuuteraa fi teessoo irra taa'aniiti. Kunis baay'inaan mana barumsaa keessatti argama. Akkasuma faayidaa yookiin tajaajila kenna.

Fakkiin asirratti argaa jirru Kun, fakkii mana qulqullummaa jedhamuun beekama. Mana qulqullummaa kanaa namoonni amantii kiristaanaa hordofan keessa seenanii kan itti waaqeffatan yoo ta'u mana haala bareedaa fi boca bareedaa ta'een ijaaramedha.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru fakkii dhugaatiiti. Dhugaatiin kunis gosoota lallaafaa keessaa 'mirindaa' kan jedhamu yoo ta'u, mirindaan namoota baay'eedhaan kan jaallatamudha.

Fakkii kana irraa kan nuti arginu, fakkii waa'ee oduu muldhisudha. Kunis waa'ee maayikiroosooftii akkasumas waa'ee tiktookii kan dubbatudha.

Fakkiin kun kan mul'isu alaabaadha. Alaabaan isaas insuuraansii dhaabbata Itoophiyaa yookiin walitti qabama Itoophiyaa jedhu mul'isa.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru fakkii miidhagina ibsu dha. Kunis kan hojjetame calleewwan fi kuula garaagaraa irraa yoo ta'u, miidhaginaaf morma keenyaaf illee akkasumas uffannaadhaaf kan gargaaruu dha.

Fakkiin asirratti argaa jirru kun Waldaa Hojii Gamtaa Oomishtoota Aannanii Jiraattota Magaalaa Fiichee kan jedhu yoo ta'u, innis 'poostara' waa'ee hojii gamtaadhaan oomishtoota aannanii jiraattota magaalaa Fiichee kan ibsuudha. Innis 'poostara' jedhamuun kan beekamuudha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu gosoota nyaataa fi dhugaatii asirra jiranidha. Innis boqqolloo waaddamaa jiru, wayinii, akkasuma illee dhugaatiif kan oolu immoo shayiitu asirra jira. Isaan kun nyaataa fi dhugaatiidhaaf kan gargaaranidha.

Fakkiin kun kan ibsu fakkii loltoota yeroo adwaa lolanidha. Kunis seera kabachiistota yookiin seera eegsistoota yeroo lola adwaarratti injifannoo mul'isanii kan mul'isudha.

Fakkiin asirratti ilaalaa jirru kun fakkii yeroo dhugaatii yookiin immoo wanti dhugamu gara okkoteetti garagalfamaa jiru yoo ta'u, kan meeshaa keessaa itti naqamaa jiru kun okkotee jedhama. Innis biyyee supheerraa hojjatamu yoo ta'u, kanneen itti dhugan as kan jiran immoo waancaa jedhamu. Isaanis gaafa looniirraa hojjatamu. Kunis meeshaalee aadaa keessatti ramadamu.

Fakkii kana irraa kan nuti argaa jirruu uffata fafannifamee jirudha. Uffanni kunis uffata faashinii yookiin uffannaa haaraa mul'isudha. Faashiniin jecha Ingliffaa yoo ta'u, Afaan Oromoo keessatti jecha Ingiliffaa kana fudhachuudhaan fayyadamuu ni dandeenya.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu fakkii qola kitaabaa yookiin gubbaa kitaabaa kan mul'isudha. Jechi irratti barreeffamee jirus afaan ingiliffaatiin kan barreeffame yoo ta'u, mammaaksa, sirba, oduu durii fi kan kana fakkaatan uummata Oromoo biratti kan jiran kan ibsudha.

Fakkiin as irratti argamuu biqiltoota leessa 'Iliillii' kan jedhamuudha. Inni kunis midhaginaa naannoottif kan nuu faayaduudha. Yeroo baay'ee naannoo dallaa/gibbii keenyaa irratti kan argamu yoo ta'u midhaginaa naannootiif yookiin midhaginaa dallaa keenyaa yookiin mooraa keenyatiif kan nuu faayaduudha jechuudha.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru fakkii dhugaatiiti. Dhugaatiin kunis maalti yookiin soofii maalti jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, kan inni irraa hojjatamu garbuu irraati.

Fakkii kana irraa kan arginu, fakkii namoota faayamanii babbareedanii jiraniiti. Kunis fakkii uffata aadaa Oromoo ishee ibsu uffatanii yeroo baayyee, yeroo irreechaa baala qabatanii kan irreeffannaadhaaf deemanidha.

Fakkiin kun kan mul'isu fakkii misooma yookiin dhaabbata misoomaati. Kunis magaalaa tokko haala hawwatuu fi miidhagduu ta'een, kan misoomsu keessaa yookiin bareessuuf fayyadan keessaa isa tokkodha. Fakkiin kunis kan mul'isu haala misoomaa yookiin iddoo misoomtuu kan mul'isudha.

Fakkiin nuti asirratti ilaalaa jirru Kun, fakkii mana jireenyaati. Manni jireenyaa kunis kan inni ijaarame mukarraa, qorqoorroo irraa fi akkasuma illee sibiilota garaagaraa irratti. Qalama gosa garaagaraatiin dibamee faayamee kan bareededha.

Fakkiin asirratti ilaalaa jirru kun, fakkii maashiini yookiin fakkii konkolasta maashiini ta'e, lafaa yookiin daandii sirreessuuf kan nu gargarudha. asumarratti akkuma argaa jirrutti biyyee aree gar-tokko gara gar-tokkotti geessuudhaf yookiin biyyee kana baatee konkolaata kan bira irratti dabaludhaf kan nu gargarudha.

Fakkii asirratti argaa jirru kun kophee jedhama. Kopheen kunis kophee sharraniiti. Kophee shamarran yeroo baay'ee keewwatan kunis miidhaginaaf baay'eee kan fayyadudha. Kopheen kunis kophee koomeen isaa ol jedhaa yookiin kophee koomeen ol nama qabudha.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru mana keenya bareessuuf kan nuti itti fayyadamnu mana keenya bareedina isaa fi miiidhagina isaa eeggachiisuuf yookaan iddoo tokko miidhagsuuf kan nu gargaaru wantoota miidhaginaaf oolan ta'uu isaati. Kunis ifoota gara garaa akkasumas immoo balbiilee gara garaa akkasumas ilillii bifa gara garaa qabu fayyadamuudhaan kan hojjetaman yoo ta’u, bareedaaf baay'ee gaariidha.

Fakkii kana irratti kan nuti argaa jirruu, konkolaataa uummataa yookiin kan uummanni gara tokkoo gara tokkotti ittiin socho'udha. Kunis sochii uummata baayyee keessumaa magaalaa keessattii namoota baayyinaan fe'ee iddoo tokkoo gara iddoo tokkotti sochoosuudhaaf kan gargaarudha. Biyya keenya keessattis baasiin Kun baayyinaan beekamaadha.

Fakkii kanarratti kan nuti argaa jirru fakkii alaabaati. Fakkiin alaabaa kunis gosa garaagaraa kan of keessatti qabatu yoo ta'u, asirraa fakkii bineensota naannoo isaaniitti argamanii akkasumallee maqaadhaan kan moggaafamee jirudha. Fakkiin kunis kan inni qabatee jiru gosa qalamaa adii, gurraachaa fi diimaadha. Kan jechuun wal keessa kan makame buburree jedhama.

Fakkiin asirratti argaa jirru kun fakkii yeroo akka tasaa balaa abiddaa dhaamsuudhaaf nu gargaaru kan asirratti godhamee jirudha. Kunis abidda dhaamsituu jedhmuudhaan kan beekamu yoo ta'u, yeroo tasa abiddi ka'e ofuma isaatii kallattiidhaan kan nu gargaarudha. Innis iddoo mijataa ta'ee fi iddoo wantoota birroorraa bilisa ta'e kan ol kaawwamudha.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu haala miidhaginaa yookiin bareedinaa ibsudha. Kunis babbareechuudhaan yookiin miidhagsuudhaan gosoota ilillii garaagaraa akkasumallee uffata babbareedaa faayamaa ta'een faayuudhaan iddoo kana miidhagfame argina.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru fakkii boqqoolloo kan waadamaa jiruuti. Egaa boqqoolloo kana waaduudhaaf nyaataaf kan oolfamudha. Kunis boqqoolloo waaddii jedhama.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru fakkii laga Gibeeti. Kunis hidhamee kan jiru yoo ta'u, haalli isaas haala misoomaaf kan tajaajilu dha. Kunis bu'uura misoomaa keessaa isa tokko dha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu tajaajiloota bu'uuraa barattootaaf kennamaa jiruu dha. Innis barsiistuu barattootaaf tajaajila barnootaa kennaa jirtu kan mul'isuu dha. Innis kutaa barnootaa yammuu ta'uu meeshaalee akka teessoo fa'aa kan of keessaa qabuu dha.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru fakkii nyaataati. Nyaatni kunis nyaata gosa baay'eedhaan dhiyaatedha. Shiroo akkasumas nyaata ciccitaa, biddeen ciccitaa kan jedhamu akkasuma illee qaaraan bira jira. Barreeffamni irratti barreeffamee jiru,"Nyaata guyya guyyaan nu ga'u nu hin dhabsiisiin" kan jedhudha.

Fakkii kana irraa kan nuti argaa jirru fakkii gaggeessaa siyaasaa kan ta'e akkasumas itti aanaa muummee Dooktor Abiy kan ta'e fakkii obbo Dammaqaa Mokonninidha,

Meeshaan asirratti argaa jirru kun meeshaa muka muruuf nu fayyadudha. Keessumaa yeroo mana ijaarru, yeroo waantoota gara garaatiif muka fayyadamnu meeshaa asirratti ilaallu kana itti fayyadamnee muruu ni dandeenya jevmchuidha. Kanaaf meeshaa ittiin muka muruuf nu gargaarudha kun.

Fakkii kanarraa kan nuti arginu fakkii namootaa , konkolaattotaa akkasumas daandii qofforamee jiruuti. Egaa kunis daandii sirreessuuf akkasuma ijaarsa haaraadhaan bareechuuf kan tajaajiludha. Namoonnis kan hojjacha jiran daandii kana bareechuu fi hojjachuu irrattidha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu suuraa qalamaati. Innis barreessuuf kan itti fayyadamnuu dha. Bifti isaas gurraachaa dha.

Fakkii kanarratti kan nuti argaa jirru fakkii kubbaayyaati. Egaa kubbaayyaan mana keenya keessatti faayidaa gara garaa qaba. Ittiin dhuguuf nu fayyada. Akkasumas bareedinni isaa hawwataa waan ta’eef yeroo baay'ee iddoo bareedinaa illee taa'uu ni danda’a.

Fakkiin Kun kan ibsu, alaabaa biyya tokkooti. Kunis alaabaa biyya walaayittaa keessatti gareen taphattoota ittiin beekamanidha. Inni kunis walaayittaa keessatti kan beekamudha jechuudha.

Fakkiin asirratti ilaalaa jirru kun fakkii iddoo itti beeksisi garaa garaa itti maxxanfamudha. Akkuma fakkii kanarraa ilaalaa jirru gosa garaa garaatiin barreeffamee asirratti maxxanfamee jira jechuudha. Asirraa iddoo beeksisni kun itti ba'ee, deemnee itti fayyadamuu akka dandeenyuuf nu gargaara.

Fakkiin asirra jiru kun kan ibsu, fakkii waayee hojiitiin wal qabate yoo ta'u, hojjattuu yookiin barsiiftuudha kan asirratti ilaalaa jirru. Isheenis kitaaba qabattee akkasumas immoo boronqii qabattee gabatee gurraacha bira dhaabbachaa jirti. Kunis achirraa barsiisaa jirti jechuudha. Kunis hojii isheeti.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru iddoo itti bittaa fi gurgurtaan gaggeeffamudha. Bittaa fi gurgurtaa gosa garaa garaatu as jira. Innis namoonni safaratanii, namoonni gurguran immoo safaranii akka gurguraniif haala kanaan qophaa'ee jira.

Fakkii kanarratti kan argaa jirru iddoo magariisa uffatee jiru yookiin bakka akka gaaraa fi akka dhooqaa qabu yoo ta’u, kunis daawwannaa turiizimiif kan ooluu danda’udha. Innis baay'ee hawwataa, iddoo magariisaa, iddoo mukeen gara garaa illee itti argamuun namatti toludha.

Fakkii kana irraa kan nuti argaa jirru, kitaaba waayee siyaasaa ibsudha. Kunis saayinsii siyaasaa qo'achuu kan jedhu yoo ta'u, seensa saayinsii siyaasaa qo'achuu kan jedhu maxxansa shanaffaa ta'uu isaa mul'isa.

Fakkiin asirra jiru kun fakkii dhugaatii ti. Egaa fakkii asirra jiru kun gosoota dhugaatii keessaa isa tokko yoo ta'u, innis humna kennuuf akkasuma jabeessuuf kan gargaaru dha.

Fakkii kana irraa kan nuti argaa jirruu, maatiin yeroo nyaata bakka tokkotti dhiheeffatanii jaalalaan waliin nyaatanidha. Kunis immoo biyya keenya keessatti hawaasummaa akkasumas immoo maatii kan mul'isudha. Kunis kan nu fayyaduuf tokkummaa fi walitti dhufeenya jaalala maatii fi ijoollee gidduu jiru akkasumas hawaasa gidduu jiru kan mul'isudha.

Fakkiin kun kan ibsu fakkii biqiloota keessaa akka qorichaatti fayyadamnu kan argisiisudha. Kunis yeroo duriitti yookiinis ammatti ta'uu danda'a, fakkii waa'ee qoricha aadaatiin wal qabate mul'isudha.

Fakkii kanarraa kan nuti argaa jirru yeroo namoonni lama waliin haasa'anidha. Kunis rakkoon uumame yoo jiraate yeroo itti wal gaafachaa jiran fakkaata. Egaa kunis maatii gidduutti akkasumas hawaasa keessatti gaggeeffamuu ni danda'a.

Fakkii kana irratti kan argaa jirru aasxaa raayyaa ittisa biyyaa itti fayyadamudha. Inni kunis akka Federalawaafi Dimokiraatawaa Rippablika Itoophiyaatti humni raayyaa ittisa biyyaa aasxaa kanatti fayyadamuun yookiin aasxaa kanaan ni beekama jechuudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu fakkii lafa gidduudhaa aara asii ol aaraa jirudha. Konis voolkaanoo jedhamuudhaan kan beekamudha. Yeroo tokko tokkoo fi iddoo tokko tokkotti kan mudatu yoo ta'u, kunis yeroo garaa garaatti ni mudata.